Oku lundulila oshimaliwa shiikwatelela koshilongo shono wuli ohashi kwathele omuntu, a vule oku longitha nenge oku landa shoka a pumbwa shiikwatelela moshilongo moka eli.

Oshimaliwa ohashi e ta iiyemo oyindji moshilongo moka to vulu okushi longitha oku eta po oshinima shontumba shono to vulu okushi landitha po eto mono mo iiyemo iiwanawa nenge to kongo mo sha e to shi landitha.

Ned Bank ombanga yoshigwana ndjoka hayi vulu okukwathela omuntu okutsilika oshimaliwa shoye moka to vulu okukalekapo oshimaliwa shoye shili kombanga ina shi gumwa nande okomuntu. Ombanga ndjino oha yi kwathele okwiilikolela iiyemo iiwanawa komeho.

Okukaleka po oshimaliwa ,okushi tula megameno osha simana noonkondo adhihe oshoka ohashi kwathele omuntu a lalakanene nenge a kwatele po oshimaliwa she ye e keshi longithe uuna ena ompumbwe onene.

Okukala pehala lina oositola odhindji oha shi kwathele aantu yo po mudhiingoloko mbono yalonge nuupu uuna taya kalanda iinima yawo nenge iipumbiwa yawo mbyoka ya pumbwa. Oositola odhindji oha dhi kwathele aantu oku yapa iilonga, moka ta ya vulu oku ilikolela iiyemo iiwanawa.

Pomahala gomayinyanyudho ohapu kala puuwanawa oshoka omuntu ohokala wu uvite ombili yoye nenge uugumbo woye uuna waya nenge weki inyanyudha pomahala galwe oshoka otashi ku kwathele okukala watungapo nawa uukolele woye oshoka aantu yamwe ohaya kala owala yapumbwa ombili na inaya pumbwa nande epiyagano lyomuntu.